Linjima nima nyɛla bini gbaai doo ka o kuhira ka pɔbi o nina ka pili zipili piɛlli ka ye liiga zɛɛ ka so jinjam sabinli linjima nima maa nyɛla gbaŋ piɛlla bi ba ayi bi pili zipila ka yino pili zupiligu.

Kotitali nyɛla din do kpɛ ka Niraba ata bɛ nimaani ŋun ʒɛya ka o nyaanga birima ŋo o pilila zipigu ka ŋmaari ban pahi maa foto ŋarima nyɛla din galisi nimaani n ti pahi tihi ni tuuta nima

boɣibahi nyɛla bani bɛ moɣ' ŋɔ ni bɛ niribaanu yili nyɛla ŋɔ do tɛga ka nyɛ gbani piɛli ka be lihiro o nini ka niribaayi nyɛ bani ʒɛ zuɣisaa ka niribaayi gba o sani mori bɛ nimaani mokuma ni momaha m ti pahi yili ti tali

Buɣu bahi nyɛla bani zi polo ti tali nima doo sunsuuni ka zaŋ ninkpara ga o liiga buɣu bahi zaɣi yinga nyɛla ŋuni zaŋ o nuun gbaagi o ka so gbubi marafa ka so mŋaara tihi nyɛla dini bɛ bi yɛanga n ti pahi loori nima.

Paɣa yino nyɛla ŋun ʒɛ kpɛ ka ʒi daguli tahapoŋ ni ka di bɛ din polishiri namda nim bɛ dinni n ti pahi tihi nyɛla din bɛ nimaani ni kuruti o gbubi baskɛt o nuuni ka niɛma maa shɛŋa bɛnbɛ di puuni

Daani bɛ koharila yaayeri paɣaba ni dabba doo ŋɔ gbibila zaɣa tankpaɣu o nuuni ka piri namda muna o naba ni paɣa ŋun ʒɛm m baɣi o ŋɔ gba gbibila bini o nuuni paɣa ŋun kohari ŋɔ kpabila bia o nyaanga.

Niriba ata nyɛla ban ʒe kul' titali gbuni kom maa nyɛla ko' shɛli din galisi yino maa lɛbigila o nyaaŋa m-birina ka kpabi baaji ka ye liiga ʒee ka zaɣ' piɛlli be di puuni ŋun tuhi o maa nyɛla ŋun pili zipiligu ka di naŋgbani waɣa

Niriba nyɛla ban galisi kpe bɛ gbibila gaɣa ka piɛ foolii mori be nimaani ni kuriti ni kom bɛ sheba bi bobi bobsi so pilila zipil'piɛlli ka yino maa ye liiga puporigu.

Gamo nyɛla din niŋ polo ŋɔ ni taabo dari nyɛla din wurim wurim do tiŋa ka woya gba pahi zaɣ sabinli n nyɛli tihi nyɛla din bɛ nimaani n ti pahi yili n ti pahi bin ʒiɛ bɛ nimaani di galisiya

Salɔ galisi kpe. dukara nyala din ʒanʒaya, ni jiŋ karili. niribi maa galisiya n pahi lɔɔri nima. shabi pilila zipila, kashabi bɛ pili. so pilila zipiliʒɛɛ ka lihiri n ŋɔ pɔlɔ. fulaawaase gba be nimaani.

Kom ni n bɔŋɔ. mɔpila bela ni maani n ti pahi tihi ni kuɣisi. ni ninsalinima. ni mɔri. kuɣisi maa kala maa zaɣi ʒɛɛ bɛ ni tam pilim kala

Salin gbiribi nyɛla bin bɛ poli titali ŋo ni n gbi boɣa kara soŋ ka kom nyɛ din bɛ di puuni ti pahi bi kuriti ban biɛni maa yino yɛla liiga vakaɣali ka di boɣu maa mali zaɣ dozim ka mori bɛ bi nyaanga